sunana aliyu muhammad baffa zan yi magana ne a kan pout pout prize flower produce shi pout pout flower producing shi shi ne ake kira da fanke ko kuma fankasau farko kafin ka fara yin su farko za ka fara wanke hannunka saboda tsafta shi ne lamba ɗaya domin komi na abubuwa kenan za ka fara za ka samu fulawanka za ka haɗa shi ka dama shi da shi gishiri kenan ka dama shi da gishiri sannan za ka samu wani kofinka ka sa suga ciki ka sa ruwa ka sa suga sai kana sa suga ciki kana ɗan dama shi kenan dukka kana kan dama shi kar ya yi ruwa ruwa amma sannan kuma akwai yeast za ka samu yeast ka sa saboda yeast ɗin shi ne yake kumburar da shi shi kuma fanke ana son ya kumbura kenan kafin in ka sa yeast ɗin ka gama dama shi za ka bar shi ka kulle shi ka bar shi two to three hours idan kana so ya kumbura sosai ma za ka bar shi ya kai kusan five hours ka:fin sai ka cire in ka cire sai ka sa mai a kan wuta ya yi zafi ka fara soya shi kenan in ya yi brown shi kenan ka gama

Sunana Aliyu Muhammad baffa zan yi magana ne a kan a kwano ne ake yi na kama abinci ana ma kwano ne da ake ba yara da waɗanda ba su iya cin abinci ba suna koyan cin abinci kenan ana yin sa ne an bar su suna cin abinci da kansu yana paɗawa ciki. Shi kwano din ana yin sa ne kwano babba bakin shi ana kara yi wani abu ana kara yin wani abu cicle wanda bare na zubar da abincin ba wannan kwano ana yin sa ne musamman saboda don yara masu koyan cin abincin ne ake yi kwano. Saboda abinci zai na faduwa akan yana faduwa sai ya dinga shiga kwano. Idan ba a yi kwano ɗin ba shi wannan abinci. Zai na faduwa

sunana aliyu muhammad baffa zan yi magana ne a kan bitter cola bitter cola ʃi: ne: a hausance ana ce mashi goro mijin goro kenan akwai goro akwai kuma mijin goro bitter cola shi ne mijin goro bitter cola shi ne mijin goron kuma yana da ɗaci ne shi ne bambancin goro da mijin goro sannan kuma shi mijin goron yana da ɗaci yana da ɗaci sosai ana amfani da shi wajen magani saboda magani ana cinshi ne yawanci ana cinshi kawai haka saboda shi gaskiya bitter cola magani ne mijin goro magani ne abin da ya sa ake cinshi yana maganin mura ka iya ka haɗa shi da ko tom tom yana maganin mura yana maganin irin sanyi shi yana maganin sanyi yawanci ana samunshi ne a tsakiyan africa ko kuma yamma africa shi ne ake samun bitter cola sannan kuma coca cola ma ta samu sunanta ne a kan bishijyan shi bitter cola bishiyan mijin goron kenan shi ne coca cola ta samu sunanta